Loori shɛli n nyɛ sarati loori maa nyɛla zaɣapiɛlli ka di tooni maa Ku maɣisi ka kɔm dondo nimaani tihi gba ben beni ka bi'sɔ gbani ni o yuli loori maani ka do'sɔ gba zaɣa la ka zaŋ fon kpa o tiba n niŋdi kool ka loori shɛli gba za di nyaaŋa di nyɛla zaɣapiɛlli

Shab n bɛ kuligi ni gbahari zahama zaham maa biɛla gbambihi ni ka di nyɛ zaɣ nuɣso ka kunikuni ʒɛ bi nyaanga tihi gba biɛni ka yiya biɛni paɣa so n gbubi gbambili la o yɛla liiga zaɣ dozim

Shɛba n-nyaɣi bɛ baajinima la n-chana bɛ chanila tiŋa bɛ galisiya pam mɔri n-kuli benbe dini ka di nyɛ zaɣ'vakahili bi'so m-be nyaaŋa o yela liiga sabinli ka piri namda piɛlli n-guuri doli ba ka so gba be o tooni o nyaɣila baaji sabinli ka vari zaɣ'sabinli tiŋa.